ya na moni lisusu eza likolo ya mesa batieka mwa libende wana basangisi yango pe na mwa libaya esika ya kozwela libende oyo eza neti eza mwa libende ya kokata bamatiti eza mwa libende

Ee awa lisusu balakisi nga eza likolo ya mesa balakisi ngai milangi mine ya bawiski eza milangi ya masanga ya bawiski nde batelemisi likolo ya mesa.

Eh Awa na moni eza esika moko boye na lopango moko boye, esika moko boye ya kitoko makasi eza pe na ba mandalala pembeni na ba mesa na ba matiti eza na kati ya lopango wana esika moko boye ya kitoko makasi.

Awa lisusu namoni liboso na ngai bazolakisa ngai eza mwa ndako ya kitoko mpenza eza ndako ya sika ya kitoko eza bandako mibale ya kitoko pembeni pe bamatiti eza pembeni ya kitoko na mwa balabala eleki.

Namoni lisusu balakisi nga eza mwa buku likolo ya buku oyo eza na mwa dessin moko boye, dessin wana mwasi ya dessin animé na bandeke nde beza likolo ya buku oyo.

oyo balakisi ngai liboso na nga nazomona bamatiti moko boye balone yango na mabele na moni eza bamatiti eza neti ngai ngai eza bamatiti balone yango na lopango na kati ya mabele

Awa bazo lakisa biso nzungu ya mafuta eza na moto bazo lamba mikate ebandi kobela.

Awa na moni pe bana mibali misato batelemi eza neti baza esika basalaka misala na bango balati pe ba bilamba ya misala na bango baza pe na ba buku na kati ya maboko liboso na bango eza pe na ba milangi ya mayi na liboso na bango.

Awa ba lakisi nga machine moko ya kitoko makasi ya sika, eza ba machine wana ba mituka wana e salaka ba balabala, eza ba mituka ba machine wana e salaka ba balabala es alaka ba balabala ya kitoko makasi .

Awa ba lakisi ngai mibali mibale, eza neti baza bakonzi ya mboka bazo pesana mbote . Na ba kiti eza pembeni na bango, baza na kati ya ndaku, eza bakonzi ya mboka bazo pesana mbote .

Awa lisusu namoni eza esika nako boye bazolakisa ngai ndaku moko boye ya kitoko

Awa pe ba lakisi ngai eza na kati ya ndaku moko boye ya kitoko makasi, na kati ya ndaku wana eza na mwa télévision, ba kiti ya ba divan, ba kiti ya kitoko makasi eza na kati ya ndaku wana .

awa namoni balakisi nga lisusu wana mwasi moko boye ya pembe ya kitoko mpenza makasi bakangi esuki na sima eza na suki ya molai aza mwasi moko alati likolo elamba ya motane aza mwasi moko ya kitoko aza na basuki ebele

Awa namoni lisuso balakisinga ezala katikati ya balabala za balabala moko boye ya molai ya monene namoni mutuka moko boye eza na kati ya balabala wana ezokende kuna pembeni pe namoni bato batelemi pembeni ya balabala na ndako moko boe eza kuna nsima bazotonga yango.

Awa namoni eza nakati ya ndako nakati ya ndako wana eza na mwa kiti ya monene penza ya kitoko namoni pe mobali moko afandi nase nakati ya ndako pembeni ya kiti wana

Na lisusu balakisi nga eza likolo ya mesa yalibaya, na kati ya ndako namoni bate mwa milangi mibale batelemisi yango likolo ya mesa molangi moko eza neti eza marke na molangi mosusu nayobi te soki eza nini.

Awa namoni lisusu liboso na ngai ba matiti moko boye eza matiti oyo eza pembeni ya nzete moko boye ba nzete etelemi na ba matiti mosusu eza likolo ya nzete na matiti eza na se.

eyawa lisusu balakisi nga eza ndako moko boye eaakatiya oangondako wana eza na kati ya ona lopango waa mepembeni eza na balabala ya mabele eza pembeni ya ndako wana

Eloko lisusu balakisi ngai nazomona eza pancarte moko boye ya munene eza pembeni ya balabala ,na pancarte wana eza na foto moko boye ya mwana mobali asimbi telefone na maboko, eeh aza mwana mobali asimbi telefone na maboko.

Eh awa ba lakisi nga lisusu eza tiroire moko boye basali yango na mabaya, na kati ya tiroire wana eza na ba milangi moko boye ya ba mafuta na kati ya milangi wana eza na kati ya ba mafuta ya kopakola ya bana basi.

Lisusu balakisi ngai eza lopango moko boye nakati ya lopango oyo eza na ndako ya kitoko penza ya pembe eza nakati ya lopango wana Awa sima ya lopango namoni ba nzete mikemike na ba matiti pe na balabala eza pembeni ya ndako oyo.

Awa lisusu na moni eza na kati ya ndako eza neti eza na kati ya kelasi namoni bato bafandi na ndako eza mobali moko liboso pe eza na mashine ya laptope azotala eza na biloko azotala na kati ya mashine wana eza neti eza sika esalelaka mosala.

Awa pe na moni balakisi ngai eza neti eza mwa salade, ya bitungulu eza na kati ba avoka bakati kati yango ndambu ndambu eza ba mwa salade ya kitoko.

Awa misusu bazo lakisa ngai ba plaquette moko boye na moneli na kati ya plaqette oyo ba tiaka na kati bakisi . Eza ba kisi nde ba bombaka na kati ya plaquette oyo, na yebi te soki eza kisi ya bokono nini .

Awa nazomona pe balakisi ngai ba milangi moko boye eza neti eza ba milangi ya masanga ya ba liqueur masanga mosusu eza nakati ya verre eza ba milangi ya masanga ya komela

Awa lisusu na moni eza na kati ya ndako moko boye likolo ya mesa ba titié e molangi moko boye ya mafuta ya kopakola. Mafuta oyo ya ko pakola eza ba mafuta ya mibali eza mafuta ya mibali nde ba pakolaka yango, ba bengaka yango clair men, ya mibali .

awa na amoni pe bazolakisa ngai eza bana mibali bazosala motoka bazosala mashine ya motoka eza neti eza motere ya motoka donk eza ba mecanisien baoyo basalaka ba motoka.

Awa balakisi nga lisusu eza bachu ebele bate yango place moko eza chu ya kolia bate yango place moko eza bashu ebele mpenza.

Awa liboso na ngai balakisinga lisusu eza esika moko boye na kati ya ndako, namoni mwana-mwasi atelemi bakangie pe suki kitoko, basilisi kokangaye suki alati pe babiloko ya matoi bakangiye suki kitoko aza mwasi kitoko.

Namoni lisusu balakisi ngai kabati moko boye ya kitoko batongi yango na mabaya batia yango na lopango moko boye nazomona kuna pe mwa mwa mutuka ezo monana na kati ya kabati oyo.

Liboso na ngai awana moni balakisi ngai, eza na kati ya ndako namoni mesa likolo ya mesa batie bambuma ya kolia, mbuma oyo babengaka vocana, mbuma oyo babengaka h ananas na mbuma oyo babengaka banane eza bambuma a kitoko ya kolia.

Awa lisusu namoni bazolakisaga eza esika moko boye esikawa namoni mutuka ya monene ya molayi eza ba mituka oyo ememaka ba zelo Yako Tonga ndaku.

Namoni awa liboso na ngai balakisinga mwana mwasi afandi. Liboso na ye eza na mesa namoni mashini oyo ya kotonga bilamba mwasi oyo azotonga bilamba.

Namoni awa eza na kati ya ndaku moko boye, na kati ya ndaku yango tomoni loboko ya ndeko mwasi azali kokata lipa

Awa namoni eza pembeni ya balabala eza na ndako eza kuna pembeni Mwana mwasi azoleka pe Bakangiye suki malamu.

Awa pe namoni bazo lakisa nga eza na kati ya ndako il parait que eza na kati ya eglize. Na kati ya eglize wana eza na mesa moko boye batie ba bitambala na kati, na kati ya eglize wana eza pe na ba bitambala pembeni.

Awa na moni lisusu liboso na ngai bazolakisa nga mibale batelemi moto nyonso aza na sani na loboko azoliya bilei bazoliya bilei pe bazaki kolata ba cache nez me bazo lia bilei.

yawa lisusu liboso na ngai namoni batiye eza esika moko boye esika basalaka bakiti na moni eza kiti moko boye liboso na ngai kiti moko basali yango na ndenge ya kitoko makasi mpenza eza bakiti ya kofandela

Eh Awa na moni ba lakisi nga mwana-mwasi ya soda afandi na kiti, afandi alati pe ba bilamba ya ba soda eza mwasi asalaka mosala ki soda alati pe kitoko mpenza ba bilamba ya kisoda.

Awa pe balakisi ngai, nazo mona basapato. Eza basapato eza na kati ya ndako likolo ya bacaro. Eza sapato moko boye, eza neti ya bana basi, na bana mibale bakolata yango. Eza sapato moko boye ya kitoko makasi.

Foto oyo balakisi biso eza stade ya Volley Ball. Ezali esika bato basalaka sport pe ba competitions ya Volley Ball.

Eh awa na moni ba lakisi ngai eza esika moko bo eza na ba ndako ebele eza pe bala bala eleki, bala bala ya kitoko eleki na kati kati ya ba ndako wana eza pe na ba poto na ba nzete na ba ndako misusu ya kitoko makasi.

Awa lisusu balakisi ngai eza esika moko bo eza neti eza na kati ya wenze na mono eza bato ebele batelemi eza na tata moko atelemi eza neti azotekisa babiloko na kati ya milangi o mwana mwasi moko azotuna ye bamituna na microfone mondele pe atelemi pembeni na bango.

Awa lisusu ba lakisi nga eza esika moko boye ba betaka ndembo ya maboko, namoni eza bana mibali ebele baza esika wana bazo beta ndembo ya maboko ba misusu pe bafandi kuna pembeni.

Balakisi biso likolo ya mesa ba bilei, na moni ba nyama na ba kwanga pembeni , na mayonaise na milangi pembeni.

Awa lisusu bazolakisa ngaka mwa plakete moko boye batiekango likolo ya mesa ko plakete oyo namoni na kati babombaka na kati bakisi eza bakisi nde babombaka na kati nayebi te soki eza kisi ya bokono nini.

Awa lisusu balakisi ezali bongo singa oyo balataka na loboko

E awa na moni ba lakisi nga lisusu eza esika moko boye. Eza neti na moni bana oyo na moni bana basi na bana mibali. Eza neti baza bana kelasi ba oyo ba tangaka biloko ya bakonzi ya mboka. Na moni eza bana kelasi ya bana basi na bana mibali.

Batu ebele batelemi na ba mususu bafandi, oyo batelemi bazali na ba sani na maboko na bango.

Awa namoni balakisi biso esika mokoboye eza na bandako ebele esika kuna pe namoni bazo sala ba brique

Eh awa moni bazo lakisa ngai ba mwa carton ya ba parfum, eza ba parfum ya ba different marque eza ba parfum ya kitoko mpenza oyo ya ko se parfume.

Awa namoni lisusu ba lakisi ngai eza esika moko boye ba matiti ebele eza esika wana pe ba ndeke ebele eza esika wana penza ba ndeke misusu ezo pumbwa na ba ndeke misusu ezokita na se, eza ba ndeke ebele.

E awa lisusu na moni mwana mobali moko bafandi na mwana mwasi na kati ya ndako bazo sepela bafandi na kati ya ndako eza mwana mobali na mwana mwasi baza mpona bango na kati ya ndako.

Eh Awa namoni eza tata moko boye atelemi azwi microfone na loboko na ye azo solola, ba kiti pe ebele eza pembeni na ye na mwa mesa ya libaya eza pembeni na ye eza neti aza na mosala azo solola na ba oyo basalaka na bango.

Eh awa ba lakisi nga plaquete ya maki, eza maki mpenza ba maki ya pembe eza ba maki nayebi te soki eza maki ya soso soki eza maki ya litaba nayebi te me eza maki nde na moni awa.

Awa lisusu bazolakisa ngai ezali bongo ba ndeko mibali bazali kobeta ndembo ya maboko

Awa balakisinga lisusu motuka moko ya kitoko makasi ya molai ya monene eza bamituka wana kaka etongaka saka babiloko ebele eza motuka moko ya kitoko mpenza motuka moko ya kitoko makasi.

Awa na moni ba lakisi nga ka mwa masuwa ya moke eza ba tiki yango pembeni ya balabala ya mabele, na moni pe lopango moko eza kuna na ba nzete eza na kati ebele na ndako mosusu eza pembeni ya ka masuwa wana .

Awa bazo lakisanga lisusu eza likolo ya mesa na kati ya ndako namoni sani moko batie mwa bileyi ya kitoko eza banyama ya kokalinga eza na kati ya ndunda balambi yango kitoko malamu batie pe ba pilipili likolo ya ndunda ona banyama ya kokalinga.

Awa namoni balakisi biso mwa paquarte ya bato oyo babeta ndembo ya maboko eza equipe yapoto babengaka yango Liverpool

Oyo yawa lisusu balakisi ngai eza likolo ya mesa na kati ya ndako eza mwa milangi misato molangi moko eza na kati ba savon likide, molangi ya mibale eza ba mafuta ya huile, na molangi ya misato eza ba miliki ya lait.

ee awa namoni lisusu bazolakisanga buku eza neti za buku ya bana-kelasi na buku oyo namoni eza na bafoto ya banyama ya zamba banyama minene ya zamba efwandi wana na buku eza buku ya bana-kelasi oyo batangaka na kati

E awa namoni bazolakisa ngai eza esika oyo ba betaka ndembo ya maboko pe balakisi nga bana mibale ebele balati pe bavares bazolinga kokende kobeta ndembo ya maboko.

Ee awa namoni eza na kati ya bala bala ya mabele namoni motuka moko boye eza mobali moko boye azo sukula motuka wana eza motuka etelemi ba telemisi yango pembeni ya lopango moko boye mwana mobali moko nde azo sukula motuka wana liboso pe motuka mosusu ezo kende.

Awa , Lisusu namoni bazolakisa nga ndako moko boye ! ya babrike eza ndako nano esili te , nano basilisi kotonga yango te ! namoni liboso na yango ,mabanga ya kotonga mpe ndako wana .

Eeh eza balakisi ngai awa ba policier ebele baza nakati ya mutuka, eeh bazokende motuka wana ezokende po ba policer baza na kati ya motuka wana balati pe ba casque oyo balataka na tango ya kopekisa ba grèves nde balati eza ba policier oyo baza likolo ya motuka.

Awa namoni balakisi biso eza esika mokoboye eza ndako eza ndako yakitoko namoni pe nakati bakiti ya kitoko bakiti oyo ba tongi yango nandenge ya kekele

Awa balakisi ngai nazomona eza ba milangi, na kati ya milangi wana batiaka na kati miliki, bamilangi ya miliki.

Yawa lisusu namoni ndako moko boye bazolakisanga ndako moko boye ya bia sco veranda nde bazolakisa biso mingimingi namoni liboso ya veranda bamatite moko boye eza liboso pembeni mpe eza na mwa ndako mosusu pembeni.

Enamoni awa liboso na ngai bazolakisa ngai lisusu eza basapato ya basi batie yango na kati ya ndako na se eza basapato ya malamu mpenza ya bana basi bana basi nde balataka sapato oyo.

Awa namoni balakisi biso lisusu eza nakati yandako nakati yandako oyo namoni bama chine ebele penza eza nakati yandako oyo namoni bama chine batiye yango likolo ya mabaya

Awa na moni lisusu eza na bana mibale bazobeta bale ya volleybol baza na kati ya stade bazobeta bale ya volleybol bazobeta bale bato pe baza kuna pemene bazotala bango.

Awa lisusu balakisi nga, eza esika oyo babetaka, ndembo ya maboko

Awa pe balakisi biso matiti na matiti wana eza na kati ya sache na ba sache eza pe na ba matiti mosusu eza pembeni eza na kati ya lopango eza matiti eza na kati ya lopango pembeni ya ndako.

Awa namoni balakisi biso lisusu bamilangi ya ba poudre oyo ba pakolaka bana mike

Awa balakisi nga mwasi moko afandi aza na bameme liboso na ye na bataba ezopesa bango babiloko ya kolia na komela.

Awa na moni ba lakisi ngai esika moko boye eza mwana mwasi a telemi, aza mwana mwasi ya kitoko penza makasi, aza pe na ba suki ébélé, basuki na ye eza molyi likolo a lati elamba ya pembe .

Awa pe balakisi ngai esika moko boye eza na ndako eza pembeni na pembeni ya ndako wana batie bamatiti liboso ya ndako wana eza pe na bamituka eza pembeni ya ndako wana eza kitoko mpenza makasi.

Awa na moni eza esika moko boye bazolakisa ngai pakate moko boye eza pakate ya esika basalelaka publisite ya airtel eza esika basalelaka piblisite ya airtel.

Awa namoni lisusu balakisi ngai ndako moko boye opng na kati ya lopango oyo ndako moko boye ya moleza na kati ya monene namoni pe libanda ya lopango namoni moto moko boye eza wana eza pembeni pe balabala ya mabele eza pembeni ya lopango oyo.

Awa namoni balakisi nga motuka moko boye ya molai eza ya kala ezalaki kosala kala eza motuka ya bisi moko ya molai bakomi oseya na kati ya bisi wana ya molai ya kala.

Awa namoni balakisi ngai mwa nzete batutelaka pondu eza esika batutaka pondu eza nzete ya kotutela pondu po balamba yango pondu ya kolia.

awa na moni bazolakisa ngai eza na kati ya ndako moko boye biloko bazolakisa ngai wana moni eza mwa libende moko boye ya mike balibende oyo eza na kati ya ndako nayebi te soki eza balibende ya kosala mosala nini

Awa lisusu ba lakisi nga eza esika moko boye eza nete eza na kati ya ndaku . Oyo ba lakisi nga niawu moko boye, niawu ya kitoko ezo tala pe kitoko, niawu eza na kati ya ndako e telemi , eza niawu .

Namoni lisusu awa balakisinga eza ndako moko boye eza neti esika basalaka ba misala eza esika batekaka ba biloko sikoyo pe mbeni ya ndako eza pe na lopango mosusu eza kuna eza na kati ndako moko ya molai ya kitoko na ba nzete.

Awa lisusu ba lakisi ngai mwa nzete ya banane, eza esika moko boye eza ba nzete ebele ya banane eza esika moko boye na kati ya zamba.

Eee awa namoni bazolakisangayi eza nakati yandako mokoboye namoni eza neti izine yaa kosala babiloko eza ezine penza ezanakati ba machine ebele eza ezine yakosala babiloko moko

oyo yaa na moni balakisi ngai bama frid ya pompe de terre eza kokalinga batiango na saani ya libaya eza kitoko makasi

Awa namoni lisusu eza esika moko boye balakisi ngai batongaki mwa lupango ya mwa basinga ya alibende esiko namoni kuna mwa ndeke moko boye ndeke moko boye afandi na se likolo ya mabele eza ndeke afandi na se likolo ya mabele.

Awa na moni eza esika moko boye na kati ya ndako na moni tata mobali moko boye atelemi liboso na ye ba microfone eza liboso na ye azo solola na bato ebele baza nsima na ye eza neti eza na ndako ya nzambe.

Na moni awa eza bana-basi na bana mibale batelemi eza neti basalaka esika moko po balati ba bilamba ya likolo ya jaune na mibali baza nsima Bana mibali baza sima bana basi mineyi baza liboso na bango.

Eloko lususu balakisi ngai nazomona liboso na ngai eza na kati ya ndakonase batie basapato moko boye eza sapato ya bana-basi banabasi nde balataka sapato oyo eza sapato ya pembe eza sapato ya kitoko mpenza makasi ya bana-basi.

Awa lisusu, balakisi ngai singa ya kingo batie yango likolo ya mesa moko boye. Eza singa ya kingo ya kitoko mpenza, eza malamu. Eza ya bana basi nde balataka singa ya kingo oyo.

Eyawa lisusu na moni balakisi ngai eza esika moko boye batie bambuma ebele ba mbuma oyo bambuma oyo eza bambuma ya kolia mbuma oyo eza ya kolia na kati na moni ba anana na moni ba citron na moni ba papayi eza bambuma ebele ya kolia.

Swa balakisinga loboko ya mwasi wana alati na misapinai alati babage ya mibale mwana mwasi eza loboko ya mwana mwasi alati babage a mibale na loboko.

Awa namoni lisusu balakisi nga mwasi bakangie suki kitoko mpenza za mwasi kitoko basilisi kokanga e suki alati pe babiloko ya matoi aza mwasi kitoko bakangie suki

Awa namoni balakisinga eza esika moko boye mwasi afandi aza pembeni na mwana na ye ya mwasi mwana na ye ya mwasi bakangi ye suki alati mpe kitoko mwasi oyo pe bakangi ye suki alati pe bilamba ya liputa aza pe na singa ya kingo.

Elenge mwasi na salon de coiffure, bawuti kosalaye suki. Aza komi tala ndenge abongi.

Awa lisusu balakisi ngai kamwa tiroire moko boye basalikango na mabaya. Batie pe baliputa na kati ya tiroire wana batie mwaibamwaliputa na kati ya tiroire wana.

awa na monini mwa moto babengaka wewa eza na balabala moto aza likolo na yango te pembeni na monibwa mwa pime eza kuna pembeni na balabala na kati na monii moto moko azokende na kati ya balabala wewa wana pe etelemi na kati ya balabala

Eawa balakisinga lisusu eza esika moko boye eza na lopango na kati eza na ndako ya molayi eza kelasi eza universite marien gosb eza kelasi ya universite na moni mpe ba matiti eza pembeni ya ndako wana kelasi wana.

Awa lisusu balakisi ngai nakati ya terrain na pembene ya terre wana eza na esika bato bazosala sports ya kokima oyo basalaka ba course ya kokima na kati ya stade wana bango tout balati ba bilamba likolo ya pembe eza bana mibale bazosala spore ya kokima

Balakisi nga bana eza bana mibale na bana basi eza neti bazobima na kelasi baza libanda ya kelasi batelemi mosusu alingi akota na kelasi.

Ehhh balikisi nagai lisisu eza Savon yakosukola ba bilanba

Kisi ba bengi diproson nakati ya carton nango.

Awa namono balakisi ngai singa ya kingo oyo bati likolo ya mesa moko boye ya mabaya singa ya kingo wana na moni eza ya kitoko, kitoko mpenza makasi eza likolo ya mesa.

Awa lisusu na moni eza milangi eza esika moko boye batondisi ba milangi ebele , bafandisi yango na se , ba milangi oyo nayebi te soki na kati batiaka nini me eza neti eza batiaka na kati a bamafuta ya mituka.

Lisusu na moni awa eza na kati ya ndako likolo ya ba caro eza na ndako, kati ya ndako ba lakisi ngai ba sapato lisusu sapato mibale eza sapato ya bana mibali eza sapato ya malamu mpenza ya kolata.

awa nazomona bato baza na kati ya sale ya kelasi eza bato mingi te eza neti bazotanga po baza na babuku na likolo ya bapepitle na bango eza bato ya mikolo baza na kati ya kelasi bazotanga

Na moni awa balakisi ngai bakiti moko boye ya kitoko makasi mpenza bakiti wana eza na se eza esika moko boye batekisaka bakiti oyo basilisi kotonga yango eza bakiti ya kitoko makasi bafandisi yango na se esika batekaka yango.

Awa pe balakisi biso eza esika moko, boye ya kitoko eza na ndaku moko boye ya molai na pembeni ya ndaku wana eza pe balabala moko boye na kati ya balabala wana pembeni ya ba mituka wana kati ya balabala wana eza pe na banzete ya molai,

Awa namoni lisusu eza bala bala moko boye namoni pe mituka eza na kati ya bala bala wana, moto pe aza likolo ya wewa. Namoni pe ba ndako kuna pembeni ba ndako ya kitoko ya milayi mpenza, eza neti ba ndako ya poto.